Eya kana mundu akuwara zvakanyanyisisa eya zvinenge zvatomboonekwa kuti anoda kunyaradzwa onyasa kuhloiwa ndevanoziva nezvazvo oningira mukati make asi kuti zviite navo vanofana kuva vakazvichengetedza vakapfeka zvimbonyo nyara dzavo dzakakonywa nehembe dzavakapfeka dzakavavharira kuti vasaonekwa vachozobatwa neutachiona.

2019 kwakauya Mukhuhlane wakarwadza pasi reshe. Mukhuhlana wedutu mupengo .Uyo wakatuma kutu vanhu vambonye muromo , tikararama kwemakore matatu takazviririra mumambatso mwedu .Dutu mupengo iri rakauraya vanhu vakawanda

Ana mukoti vantu vanofana kubatikira veihamba munharaunda mumamizi maantu veitora vantu veihloya veiningira kuti muntu wakagwinya ere uyezve apana chinomupanda ere ropa rake rohamba zvakanaka ere.

Ma dhokoteya vano farira kuti vaziye kuti muntu auya pachi bhedhlera unofanira kuti abatsirwe ku ngava ku puwa mitombo kana kungava ku dhloyiwa ozikanwa kuti chii chino murwadza abatsirwa kudaro uenda kanyi aka dakara.

Vana vadoodori vazhinji vanofanira kuchengetedzwa veipiwa zvikafu zvakanaka nemvura yekumwa. Vanofanira kuti vamwe mvura yakawanda inoita kuti vagare vakagwinya nekuti vaone kuita mishando nekutamba zvakanaka.

Nguwa ngenguwa vanamai vanodainzwa, kuti vaende nevana kungaa kuzvibhedhleya, kwaanonga vachienda kuti, vaende kobaiwa kudzivirirwa zvirwere zvinonga zveihamba mazu mukuwo uwowo, kana kuti muntaraundayo.

Madhokodheya vanohamba munharaunda veibaira vana kuvadzivirira kubva kuzvirwere zvakasiyana -siyana, izvi zvinobatsira yaamho kuti vana vakone kudziirirwa kubva kuzvirwere uye vakure nyama dzawo dzakagwinya.

Madhokodheya anofanira kubata vanthu zvakanaka nokuvanyengerera mukuwo yavanenge vaa kuda kuvapa mapirizi ngekuti nguwa iyoyo umweni unokona kutomaramba okorera kumwa mapirizi aya okorera kutozohlamburika mwiri wake.

Makare kare zvaka zvisingadakadzi kuona ntombi dzeyireketa asi ngokuti mazuva anaya zviro zvareruka asi mazuva anaya vandu vakuti mundu weshe toda kuti tizwe mafungire kwake hino mantombi mazuva anaya otomirawo kumberi kwa wandu veyitoqasa zvawanda kuti zvinoita kuti nyika iende mberi.

Gore raita chirwere chedutu mupengo vantu vazhinji vakatambudzika yambo, vantu vaiti vohamba vafana kuzvimbunya muromo asi vezveutano vaifana kuzvimbunya mwiri wawo weshe kana veinyada kusvika munzvimbo dzevasingazwisisi.

Denda redutumupengo rakatambudza vantu yaamho, zvikatuma kuti vantu vagare kungaa kuti kumushando kana pamizi yavo vakambonya miromo yavo. Miromo yavo isikafaniri kuramba ichiashira mathaizezi anonga eibva kune vamweni. Vantu vakafunda kumbonya muromo mumabhazi, kana mungaa munjira chaimo mevanohamba.

Zviya kuti utano hwedu urambe wakahlamburika, vana vanofanirwa kushamba nyara dzavo vachibva kuchimbuzi, vasati varya kudya kwavanoda kudya kungava masikati angava madekoni. Asi nyara dzinofanire kugara dzakashambwa. Kuti dzigare dzine utano hwakanaka.

Vanhu vaakukona kuvaka mizi yakaakwa zvakanaka uyezve muzi yakona vaakuiisa pokuti ukaningira unodakadzwa nekuningira pamuzi. Nekuziyazve kuti ngatiise zvinokonya kuti muzi wedu usapinde zvinohamba hamba. Zvingaa zvipfuyo zvevanthu, kana kuti vantu vasandodarika darika pamizi yavanthu.

Panoungana vanthu muntaraunda zvakakosha yaambho pange Paine vanthu veutano vanokona kuningira kuti vanthu varikushamba nyara ere zvinorhya zvinodziya ere kuitira kuti vanthu vasazoita zvirwere uyezve vanhu vasatapuriranazve zvirwere.

Eya vantu vakuru vechisharuka nguwa zhinji ,vanofanire kuti vaone nguwa yavanoenda pachibhedhlera vachienda kunoongororwa nekuhloiwa kutihai nyama dzawo dzakaema zvakanaka ere kunyanya matenda awanda mazuwanaya.

Anamai azhinji pamizi vane mishando yakawanda, imwe yacho inoita kuti nyama dzavo dzipedzisire dzorwadza kungaa kusha kurapa muzi, kunga kutswaira , kubika nekuchera mvura. Hino mvura nofanira kuti ioneke padhuze vasarwadzirwa ngekufamba mumango vakakura.

Mukuwo wakanda vantu vanounganidzwa veifundiswa zvingava zvirwere zvingadai zveida kupinda munharaunda kana njira dzekuzvichengetedza vanodetsera kuti ndaramo dzawo dzisazokurwa uye vazive zvirwere zvingadai zveida kuuya.

Mikuwo mizhinji vanhu vanofanira kuhamba muntaraunda veifundisa vanhu zvingaa zveutano kana zvekutoziya nezve miiri yavo kuti hai kana ichinge yarwadza vanofanira kudini, vanokona kurarama ndaramo yakanaka.

Mapuka anobatsira vana akawanda yaambo kunyanya mundaraunda yatinogara unoona paine mapuka mazhinji anobatikira kuti vana vagara zvakanaka ere vana vachengetedzwa ere zvingava zvirwere zvinouya votokasira kuti vana ngavadzivirirwe.

Vantu vazhinjj vanokurudzirwa kuti vamwe mvura yakachena inobva paka chena, atifaniri kutora mvura inoerera peshe peshe, totora otomwa nekuti ndimwo munenge mune zvirwere zvakawanda saka vanhu vanokurudzirwa kuti vashandise mvura yakachena nekuhlamba nyara.

Vana vechikora vanofanira kuwana nguwa yekudakara nekureketa navo tivazwe zvavanenge veifunda kuchikora ingave nguva yekutoemba chaiyo vanofana kuti vakone kudakara varipamwe vechinasa kufunda zvakanaka.

Mundaraunda imweni naimwe vantu vanofanira kukoshesa yambo kuti vari kumwa mvura yakakosha here uye mvura yakona inobva pari nekuti mvura hayisi yekumbomwa peshe peshe nekuti kunezvirwere zvino hamba ngemvura.

Vana vanodakara yaamhpo kutamba mitambo yakasiyana siyana veidakara vakasungunuka uyezve vana vanofanira kuti vadakara vadakara vowana chokurya asi vasati varya vanofanira kushamba nyara dzavo.

Muzvikora amufani kutamika mvura inoita kuti vana vaone kuhlamba nyara Yekuti mukusahlamba nyara munoita kuti nyara dzibate zvirwere zvakawanda vana vanofanira kusha kushamba nyara dzawo.

Zveiri gwinyiso kuti ukahamba munharaunda yatinogara nguva zhinji unodhibana nevana vadodori vatino dzingava rumbwana dzingava ndombi. Asi vana munharaunda nguva zhinji vantu vanodakara, vantu vanofara.

Mazuva anaya vantu varikurwara zvakasiyana-siyana unokona kutodhibana nemuntu achitohamba asikaziyi zvaari kuita. Hino vantu vanofana kubatsira vaanoona vechitambudzika eihamba eiita kunge vakarasha njere.

Kureketerana nekufundisana kunobatsira yaambo kuti vantu vakone kuzwisisana nekubatsirana kupangurana mashoko. Nekuchengetedzana mukati menharaunda kuti muntu aziye zvingadai zviimunesa.

Vantu vakukona yaampo kurongera zviro pamwe chete veidhibana veipangana veikona kuti vaise mudoro pamwe chete vakone kuake ntaraunda yawo uyezve kuona kuti zvingaa zviini zviri kushota muntaraunda yawo vakone kuzviisemwo.

Hama zhinji anodakarira yambo kuda kukaba bhora remarenje zvinoita kuti hai vagume kuretu neupenyu hwavo uyezve mwiri yawo inogara yakagwinya asi vanodakarira yambo kuti vaonewo mbahla dzekupfeka dzakanaka uyezve vachirya zvakanaka.

Vantu vari muzvibhehlera vanofana kugara vakashambidzika uyezve pahla dzavo dzinenge dzakachena. Avafaniri kupindamo munzvimbo dzakadarokodzo vaine pahla dzisina kuchena vanofanira vakapfekazve zvimbonyo nezvinovhara nyara dzavo.

Ntaraunda imwe naimwe vanoziva nezvekuvakwa kwezvikora vakaona kuti zvakakodzera kuti vana vasahamba mumango yakakura kuti vaende kuzvikora. Saka muntaraunda umwe naumwe tinoon zvikora zvakawanda.

Pazvibhedhlera zvizhinji zvemunyika munomu, zvinga zvirimumadhorobha, kana kuti zvirimukanyi zvofana kunge zvine mova yazvinoshandise kuthwala vantu kuenda nawo kuzvibhedhlera zvimweni kuti vayende kobatsirwa.

Muzvibhedhleya munofana kunge muine midziyo inoshandiswa kuti basa rireruke Kungaa kuti Munhu auya aka kuwara panofanira kuva pane chekuti munhu asundwe aone kuendeswa kwaanenga achienda koona madhokoteya ohloi.

Mumataundi mazhinji panooneka zvibhedhlera zvakàwanda izvo zvinokone kuzoti kana zvakorera kubatsira muntu zvotumira zvee kuzvibhedhleya zvinenge zvakakurawo. Zvibhedhlera izvii zvinobatsira yaambo kuti basa rireruke

Nguwa ngenguwa, vantu vanokurudzirwa kuti varambe vachiyenda kohloyiwa kuzvibhedhleya, nokuti kuzvibhedhleya pakanaka kune michini inoringira kuti munhu ungadayi achirwadziwa ngeyi, uyezve, vangakubatsira ngeyi.

Teya arikuramba achifundira zvekuti vaone kubatsira vantu kuti basa ravo rirerukewo kwaane michina yakawanda inokwanisa kuhloya vantu yeiita kuti hai basa ranadhokoteya nanamukoti rirerukewo.

Muntaraunda zhinji dzemunyika yedu yeZimbabwe munooneka kuti zvareruka yaamho ngokuti tane magetsi angava magetsi anobve kuzuwa zvinobatsira yaamho kuti mumbatso munge makajeka uyezve vana vafunde zvakanaka.

Vana vadodori vanoda kuti vafundiswe nguwa zhinji, kuti vazii vakone kushanba nyara dzavo vachibva kuzvimbuzi, uyezve vasati varya, nekunyaningira kuti hayi, ndwara dzavo adzizi kukura ere.

Pazvibhehleya panofanira kugara pari panzvimbo pakashambidzika uyezve vanoshandepo vanofanire kunge vari vantu vakasunununguke hope, vasatyisa vantu, vantu vanozotya vachiti pane munhu unovhudhutse hope kana kutuka anhu.

Munharaunda mwatinogara tinofanira kutoringirawo zvibhehleya zviripo kuti zviriyo ere zvakakwana zvingaa zvekushandisa angaa machira ingaa, mibhedha chaiyo kuti anhu vanonga vazoata pachibhehleya vanombogara pari?

Vanhu vanokona yaamho kugadzira mizi yavanogara kungaa mukutsvaira kusima maruwa kungaa kusima kana zvisarara zvisarara zvakanaka yaampo ngekuti tinokone kuzozviita kuti zvichengetedze ivhu redu kuti risatorwa ngemvura.

Vandu vakasiyana siyana varumbwana vanoema mberi vachitsanangura mashandiro anoita mitombo yechinyakare ,mitombo iyi inoonekwa mushango inokwanisa kuwanikwa mumbizi yakasiyana siyana vantu vachiishandisa vachihlamburuka yambo.

Vana vezvikora vanokurudzirwa yamho, kuti vadakarire kufunda nezveutano, kuti vakone kuzoyitawo vana mukoti kana kuti madhokodheya, zvinobatsira yamho mundaramo dzavo, nokutoti nzvimbo dzavo dzibudirire.

Madhokodheya mazhinji varikutotumawo vamweni vanokonawo kuhloya ingaa Ropa inga mitezo yeantu inonga yechirwadza vantuvo avavo vanotora nguva yavo veinasa kushandisa michini iriyo yezvinenzvi kuhloya ndiyo.

Mikuwo mizhinji vanhu vanoti kana vatorwa ropa vanoriendesa kwarinoenda kunohloiwa, vanhu vanohloya vachona vanotora nguva yavo kuti zvirozvo izvi zvahamba zvakanaka ere veishandisa michini yezvinezvi.

Madhokodheya vanthu vanotora nguwa yavo veionesana veipangirana uyezve veikonazve kupangana kuti todini kuti tibatsire vanthu kuti vanthu vasaramba veirwara rwara uyezve mushando wavo uvarerukire.

Vanhu vanoshanda muzvibhedhleya vanofanira kupfeka mbahla dzakanaka, mbahla dzakachena, dzinooneka kuti apa paenda matsvina. Vasazotambudzika kuti aaa, mbahla yangu iyi ngeyekusvipa asi andisi kuona kuti chiini chaenda apa. Hino mbahla yekuchena yakanaka.

Vanhu vanoshanda mushando yakasiyana siyana inoita kuti mhuri dzawo dzirarame asi pamishanfo apa vanhu vanofana kudakarirana nekureketerana uyezve nekugarisana zvakanaka mishando inofana kushandwa xvinoita kuti vantu vararame.

Ndaramo inorarama antu mazuwa anaya antu arusangana nematambudziko akawanda kunyanya matambudziko ekuti muntu unopedzisira otora tambo ozviuraya ngekuti hayi pfungwa dzake adzina kugadzikana kungaa nekufunga kuti ana oryei iye oryei kuzvimimidza kuti mushando amuna munyika saka vantu vanofana kufundiswa kuti vorarama sei.

Kazhinji antu anofanira kufunda zvinonga zvakanyorwa pamaphepha, angaa anonga anoturikwa pamizi kana pachikora kana mumapato, mumoona pakaturikwa maphepha anokona kutifundisa kuti hayi zviro zvirikuenda pari.

Vana vechikora kunyanya ndombi dzinofana kufundiswa zviro zvakanaka zvinoita vazorarama zvakanaka mundaraunda uyezve vasaita vantu vanorumbira kondororwa ngekuti ndombi zhinji dzinokona kuzvishaira upenyu hwavo kuchiri nechakanaka chavanokona kudhibana nacho.

....kujaira kuti kana vechinge varwara vaende pazvibhedhleya. Asi vantu vanofanira kuti vafundiswe nezveutano, kunyanya zvirwere zvepabonde vanofana kuzvizwisisa kuti hai kana muntu akadai unokona kurwara.

Zvirwere zvawanda yambo asi ngekuti kune vantu anoramba eyifundisa antu kuti vazive kuti ngavaende kunohloyiwa nekuringirwa nguva ichipo zvino batsira kuti basa ramadhokoteya rireruke yambo.

Mukuwo mizhinji ndombi dzonokona yambo kuvaraidza vantu uyezve kushekerera vantu veivafundisa kuti vorarama sei muupenyu hwavo uye kufundisa zvingaa zvinoita kuti vapore.

Kutamika kwemare kunotuma vantu vazhinji kukorera kuenda kuzvibhendleya kuti vaende koorapwa kana kuti kootsvaka mapirizi. Zvinozotuma kuti vantu vakasire kufa munharaunda ngendaa yekutama mare.

Zvibhedhlera zvakawanda zvinokurudzirwe kuti zviake padhuze nemizi yeanthu, kuti vantu vasaona kuri kuretu maningi. Kwekuti unozopedzisira wootoite ekutsvake chikochikari kana kuti wopeisira wootsvaka madhoki ekuti ukone kuhanira kuguma pane zvibhedhlera.

Mumataundi mazhinji tinoona muine zvikora zvikuru zvekuti kana muntu apedza zvikora zvidoko, odarikira ozosvika pakutozovana mushando abva achifunda pazvikorazvo.

Madhogodheya vantu vanemoyo murefu. Vanokone kupangira vantu, nekufundisa vantu zveupenyu hwavo. Hino kana muntu apinda muchipatara unofana kuti ayaiye madhokoteya akone kuziya kuti chinyi chinomurwadza.

Zvikora zvizhinji, vantu vanofanira kugara vakapatsvaira nekupachengetedza, nekupasimiwa mimbiti yekutoti vana vanokona kuzogarepo. Pangava panguwa dzekuvaraidza dziya, kana kutofunda varipashi pembiti wo veyishandisa mibvuri.

Nzvimbo dzezvikora dzinoswera vana veifundira dzinofanira kunge dzakakonywa, dzine magedhi, dzeifanira kunge dzeizotendera kuti vantu vanogumepo vantu vanozikanwa ere, havasi vantu vanokona kuzoshaishira mushando wepo here.

Mizvibhehleya munorapwa mbiko dzakasiyana siyana dzekuti vantu vakapindemwo vanokone kubatsirwa zvavanenge veida .Munonga muina na mukoti nemadhokoteya vanobatsira vantu .

Muzvibhadhleya munofanira kunge mune nzvimbo dzakawanda dzekuti vandu vasununguke kuhamba, asi nzvimbo dzakona dzinofanira kunge dziri nzvimbo dzakatsvairwa, uyezve mazuwa anawa kwane michina yezvino zvino.

Vantu vakukona yambo ku gadzira ndaraunda dzavo kunga aku aka mizi kana kuaka zvikora zvotoita kuti ndaraunda idakadze kuningira asi pa zvikorapo panofana kugara paka garirwa pei ringirwa kuzwi pano tambira ana apana zvino kuwadza.

Mitezo yevanhu inorwadza zvakasiyanasiyana, unotoona kutoti hai nyama yemuntu inenguwa yeinoda kuti itombotodzorora, asi ngekuti mazuwa ano aya taakuva nefundo dzaksiyansiyana wotokurudzirwe kuti ukarumba-rumba ukatasamudza mwiri wako unopedzisira woone kuti nyama dzako dzakutogwinya.

Nekuti kana muntu ane ndani anofana kupota einda kundoningirwa kuhloiwa. Ahloiwa nana chiremba, oningirwa kuti ndani yake yakwana here nguva yayo uyezve mwana akagara zvakanaka here mundani mo.

Nguwa zhinji vantu tinosununguka kutaurira vangaa madhokodheya vangaa vana mukoti ngezvee upenyu hwedu endi navo vanofanira kuva vari vantu vanodakara, vari vantu vakasununguka, vantu vanoti tinokwanisa kusvika kwavari tovabhuira matambudziko edu.

Mukore wakauya denda redutumupengo vantu vakafunda yampho kushambidzika, kugeza nyara, nekusaahamba munhu usina kudumhaidza miromo kana uine gotsorwa. Zvaakuita kuti madhokoteya nguva zhinji vagare vakadumaidza.

Vantu vanofanira kuti vahloyiwe kuringirwa kuti hai moyo wavo ingava hana inenge yeitamba tamba vanofana kuti vahloyiwe vaziye kuti hai mwiri wavo aupandi ere.

Vantu vanofanira kuzwisisa kuti mwiri yavo yakadini, nekuziya yaambo zviro zvinokona kuakarusa, kana zviro zvinokona kuita kuti varware. Vanhu vanofanira kuramba vakaenda kohloiwa veizwisisa nezve ngazi nenyama yavo.

Vanhu vakushandisa makombiyuta kutaticha ndiwo kungaa kunyora zvemushando wayo asi anokona kutikuwadzazve madziso nekutoti soro rinokona kubanda ngekuramba wakatarisa kujeka kunobva pakombiyuta

Ndombi zhinji dze chikora dzinotambudzika yambo nge makanda awo kuti makanda awo vanga dzorei zvinoita kuti adakadze ku ringira zvino konzera kuti vazotora mafuta amweni anokona kuzova kuvadza vasingazo ziii kuti zvabva ngepari.

Madhokodheya anobatsira yambo, vantu muzvibhedhleya, kuwona kuti vanhu vapona here. Uyezve, ringadenda ripi ravakuzva, vanokona kuhambira kuti vayende kohloya muntu, vowona kuti wapora here.

Michini yoshandiswa kuti vantu vakone kuwongorora zvingadai zveipanda muntu yawandisa maningi asi michini iyi inoonekwa muzvibhehleya zvakakura kana kuti watoenda kumadhorobha akasiyana siyana ndopaunokwanisa kusangana nemichini iyo.

Kazhinji maningi paunoona munthu eitambudzika ngesoro reipanda soro rikanyanya kupanda maningi unofana kutoziya kuti wamwao mutombo uri nekuti unokorera kana kutotame nehope wokorera kana kuwata soro reipanda maningi.

Kazhinjitu unoona vantu veirwadziwa mukati menyama dzavo dzingava nyara, angava marenje anonga eipanda yambo hino vantu vanofanira kuziya kuti vopora ngei kungaa kutoya , kungava kutora mutombo unokwizwa kana kutsaka maphirizi.

Vasharuka vanofanira kuenda kuzvibhedhleya, asi vagumeyo vanofanira kutanga vahloiwa, kuringirwa kuti ngazi yavo yakanaka ere, vapedza voringirwazve kuti avana shuka ere, ropa ravo rinohamba zvakanaka ere.

Muntu eihloiwa hafaniri kuketa kuti chiini chinomuhloya chakona, uyezve unofanira kutoti atoyaiya zvinonga zveibhuiva ngemadhogodheya ohloiwa oziva kuti vaona kubatsirika okotoka kanyi abatsirika.

Muntu achinge aenda kuchibhedhleya, hazvizikanwi kuti hai unohloyiwa pari, kana mungari mundani kana mungari kuti hai murenje unorwadza madhogodheya vakaemera kuti hai vahloye vantu uyezve vantu vanotobatsirika otozodzoka kumbatso vatopora.

Vana mukoti vanosangana ngezvakasiyana siyana vantu vanofanira kutoti vaite vantu vonozwisisa vantu veifanirazve kutora nguwa yawo kunasa kubetsera vantu ringava dambudziko ravanonga vauya vainaro pachibhedhlera.

Mahambire anoita ngazi munwiri mwedu tinofanire kuziya kuti inohamba zvakanaka ere tione kuihloya tikone kuziya kuti mwiri wedu auna dambudziko ere vantu vazoziya kuti vanofanira kumwa mitombo yakadini.

Chihloyeso chekuringira kuti mwiri unodziya ere kana kuti unotonhtora chinobatsira maningi anamukoti kuhloya mwiri nevanhtu uyezve kuziya kuti ungadai munhu ane mukhuhlani ere kana kuti aazwi mukhuhlani.

Vanoongorora kushanda kwemitombo yakasiyana siyana vanotora nguwa yavo veinase kuhloya kuti mutombo uyu aukuvadzi ere vantu uyezve unoshanda pazvirwere zviri.

Vantu vanoshanda muzvibhedhlera vanofana kunge vaine zvinhu zvakawanda zvekushandisa ngokuti mukore unowu kwaane muchini inokona kuhloya inokona ikushandiswa pakutsvaka zvirwere zvakasiyana-siyana, saka vantu vemuzvibhedhlera vanofanira kugara vakaita vantu vanotsvaka zvokufunda zvakawanda.

Vanoshanda muzvibhedhleya vantu vanooneka kuti vantu vane mwoyo murefu ende vantu vanofanira kutoziya kuti munoshande vantu vanenga veirwadziwa mukati mwemitezo yawo hino vanofana kuwana nguwa yekurekedzana nevantu zvakanaka veizwisisa neu dambudziko rake.

Vemuzvibhedhlera kana achinge vatora ngazi yemuntu vanotora voyiendesa kwavanoenda kuno hloyiwa yasvika yoyahloyiwa yooneka kuti yakadini havambi ngekumbofunga vega kuti kana vaotohloya nemadziso avokuti munhu unozwa zvakati mazuva anoaya kwavane michini inohloya.

Nzvimbo inohloyiwa nekuongororwa kushanda kwemitombo, inzvimbo dzinofanirwa kuva dziri nzvimbo dzakawanda munharaunda mungaa munyika kuti vanhu vasununguke uye kuti vanhu vakwanise kuhloya zvinhu zvakasiyana siyana.

Pazvibhedhleya patori nembatso dzimweniwo dziripowo dzinoshandiswa kuti vanhu vaende koohloya zvakasiyana siyana, kona ikoko kunohloiwayo ndokunokonazve kuona mitombo inorapa vantu.

Vana mai kana ndombi dzinofanira kuti dziwane nguwa yekuenda kuzvibhedhleya zviende kohloyiwa zvoningirwa kuti hai ingaa ngazi yawo kana kuti vangadai vatware mimba vototsvakirwa zvinhu zvekuti vararame ndizvo votorapiwa.

Muzvibhehleya munosvika vantu vakawanda veibatsirwa. Munofana kuwana nguva yekuti matsvairwa, uyezve munofanira kugara makasukwa. Muchiringirwa kuti hayi, angaa mafafitera, avhurwa kuti mupinde mhepo, mupipirire.

Madhokodheya anodakarira kuti vantu vashandire panzvimbo inenge ine michini yekushandisa kuhloya kuti vakone kuzozwisisa kuti muntu angadai achi rwara ngei uye akone kuziya mitombo yekuzomwa.

Kana muntu anzwa mukuhlwane kana einzwa kuti nyama dzake dzikutapira tapira unofanira kuenda kowona ana dhokodheya onobatsirwa iziya kuti hayi warapika mishonga iriyo kuzvibhedhleya zvawanokwanisa kubatsirika ndiyo

Kana vantu vaenda kzvibhedhleya vanoda kuti vaone pekuti hai vangabetserwa vangaata uyezve vangakona kurapwa. Asi kana paita dambudziko rekuti muzvibhedhleya munenge mazarisa. Vantu vanoga kuti hai kuakwe zvibhedhleya zvimweni zvekuti vantu vaone kugumira vaone kuzorapwa.

Vana dhokodheya naanamukoti vanofanira kunga vari vantu vane hope dzakasununguka ,uye vanofana kuramba veishekerera ,ngokuti vantu vavanoswera navo vantu vakatambudzika, veirwadziwa mukati menyama dzavo.

Vana vadodori vanofanira kupuwa mutombo, unoita kuti vasarwara-rwara, uyezve mitombo iyi, inonzi vachiri vadodori, mwedzi ngemwedzi, vanofanira kuramba vakaenda pazvibhedhleya, veipiwa mitombo.

Mune nguwabyamunotamika zviro zvekuti vantu vashandise zvinokona kuzika kuti vantu muzvibhedhlera hino vana mukoti vanotora nguwayawo kuchengetedza vantu vanenge veipanda nemwiri yawo.

Kurumba kwe ngazi mu mwiri yedu koda kupota kwei enda ko hloyiwa ku zvipatara unyatse kuziya kuti hai ngazi yako iri kuhamba zvakanaka ere uyezve nyama yako ichaka takazika ere saka antu ano fana kuona kuva yeku hloyiwa.

Tichikura taibaiwe majekiseni akasiyana siyana. Majekiseni aya aibaiwe pamutezo yedu, achirwadza tichitosvika panguwa yataichema. Takazoti tachizokura kwaakuziya kuti ,kuti tione kupora pamukuhlani, tofanira kubaiwa majekiseni.

Vantu vanofanira kuwana nguva yekuti vaenda kuhloyiwa kuti varingirwe kuti hai ropa ravo ririkuhamba zvakanaka ere uyuzve kuti vaziye kuti hana dzavo dzakagadzikana ere ngekudaroko vantu zvavanorya ndozvimwe zvinokona kukonzeresa kuti vazoita zvirwere.

Muchini unoshandiswa kuongorora vantu unoda kuti ushande zvakanaka weishandisa magetsi kuvheneka vantu. Michini iyi inofana kuti ioneke muzvibhedhlera zveshe zveshe ngekuti vantu varikurwara ngemadenda akasiyana siyana vachida kubatsirwa zvakanyanya.

Kana muntu achinge akuwara marenje ake unotarisirwa kuti atsvakirwe zvinomudetsera kuhamba ndizvo. Zvinomudetsera izvi zvinoita kuti marenje ake agwinye akwanise kuzohamba zvakanaka achiteedzera nyama dzake dzeigwinya mbijana mbijana.

Muzvipatara munoshandiswa zvidziyo zvakasiyana-siyana mukuongorora vantu, asi zvidziyo izvi zvinofanira kuchengetedzwa zvakanaka uye zvinofana kuwana nguwa yazvinosukwa zvakakwana, kubvisa utachiona, kubvisa mataizeze.

Mathuruzi anoshandiswa ngemadhokodheya ,mathuruzi acho mazhinji anogadzirwa ngesimbi asi simbi yakhona inofanira kuzikana kuti aikuwadzi muntu ere kamwe apo pavanenge vakuishandisa mungava mundani kana panyara pemuntu.

Madhokodheya anofanira kutsvaka zviro zvavanoshandisa kuti basa ravo rireruke, uyezve vakasire kubatsira vanthu ngenguva, nekuhloya vanthu vakawanda pazuwa rimwe. Hino michini yaayo mazuwa anaya ,inoite kuti basa remadhokodheya rireruke.

Kuzvibhedhleya zvizhinji zvinemichini yavanoshandisa kuhloya vanthu hino michini iyi inobatsira yambho kuti basa rana dhokodheya riite nyore kana munhu achinge atorwa ropa kana paanenge achida kuhloyiwa zvinoreruka.

Mikuwo mizhinji madhokodheya avaambi ngekupa muntu mutombo angaa mapilizi, ungaa wekumwa vasati vamuhloya zvakanaka yamho kuti muntu atange aringirwa dzingaa nyama dzake, ringaa ropa rake kuti vaziye kuti chii chinomurwadza.

Muzvibhedhleya munofanira kunge muine maturuzi ekushandisa kuti vantu vaone kubatsirika, uyezve maturuzi aya anofanira kuiswa pakanaka pekuti kana muntu auya akakuvara ungaa murenje, ungaa mutsipa kana maboko aone kubatsira.

Madhogodheya anoshandisa zvipanera zvakasiyana-siyana mumushando kuti basa ravo rivarerukire uye zveee kuti vakwanise kubatsira vantu, asi zvipanera zvavanoshandisa vanofanira kuzviisa pakanaka kuti vaone kuzvichengetedza zvigare pakanaka.

Zvibhedhleya zvizhinji zvine michini inoshandiswa kuhloya ndiyo, michini iyi inobatsira kuti basa rireruke vantu vanofana kunge vainayo kuzvibhedhlera zvizhinji kuti basa remadhokodheya rireruke.

Muzvibhedhleya kunofanirwa kunge kune vantu vanototorwa vanoite mushando wokutotsvaira, nekumukorobha kuti murambe makachena. Hino vantuvo avavo vanofana kubatikira mushando wavo maningi, ngekuti ndopanobva zvirwere zvimweni.

Madhogoteya nana mukoti vanofanira kutsvaka nguva yavanosuka nekuchengetedza zvakanaka maturuzu avanenge vashandisa mukurapa vantu. Maturuzu ivavavo anofanirazve kuti aiswa pakanaka pavanozomashandisa.

Kana munhu achinge akuwara marenji, kana marenji ake echirwadza, unofanira kuti atsvagirwewo muchini wokuti ahambise ndiwo kuti awane kurerukirwawo. Kungava pamuzi, kungava kuyenda kumushando kana kuyenda kuchikora. Zvokuhambisa izvi zvakanaka yambo.

Kuzvibhedhleya kunemagwada anokhona kutopfekwa ngevantu vanenge vakaremara mareche , vanonga vasingakone kuhamba zvakanaka. Magwada anaya akasiyana nemagwada atinopfeka nje, anonga atori akagadzirwa vantu vakakuwara.

Muzvibhedhlera zvizhinji mune michini yavanoshandisa kuhloya vantu michini iyi nguwa zhinji inopota yeimbodzima nekutamika kwemagetsi asi vachaedza yambo vatsvake zvinokona irambe yakamuka.

Kuzvibhedhleya mune midziyo yakawanda inoshandiswa kubatsira vantu kana kuitira kuti basa remadhokodheya nana mukoti rireruke. Midziyo iyi inoshanda zvakasiyana-siyana ichibatsira varwere.

Kana vantu vakuwara veita mishando yakasiyana siyana ingava mumovha vanofanira kuti vaende kuzvibhedhlera vaende kohloiwa ungava murenje unenge wadambuka wopfekedzwa zviro zvinokona kuvabatsira kuti vapore.

Michini inoshandiswa kuhloya vantu irikuramba yeichinjwa zvinobatsira yaamho kuti vaya vanohloya vantu basa ravo rivarerukire uyezve kuti basa risaramba reinesa vakone kuwana zvavanenge veida kuhlo.

Mu zvibhedhleya zvi zhinji tino svika muine mudziyo yaano shandisa asi midziyo iyi vanoi chengeta pakanaka neku ziya kuti hai yasukwa ere yaiswa mvura inopisha ere kungaaa ku uraya ma taizezi anokona kuzo kwadzavo vantu ava.

Vantu vazhinji vanokona kukurwara pangaa pamushando, ungaa mukahamba asi kana munhu achinge akuwara, anofana kuti aende kuchibhedhleya aende korapiwa, nekuziya kuti muthezo uri ,unenge wakuwara.

Muchibhedhleya tinoona maturuzi akasiyana siyana anoshandiswa ngemadhokodheya kana anamukoti asi maturuzi aya anofanira kuiswa pakanaka kuitira kuti vamashandisa ngaasazotapurira zvirwere.

Michini yatinoona zvinoizvi inondodavo vana vadodori vanokona kuizwisisa vakaifundiswa vokona kuishandisa, vokona kutoti nharaunda izikanwevo nekuretu nepaduze.

Michini inoshandiswa muzvipatara inobatsira yaambho kuhloya vantu ngekuti vanthu avafaniri kushandisa nyanga inoringidza vanoda michini yekuti vakwanise kuhloya munthu unongouya achirwadziwa mukqti menyama dzake.

Vana vadodori vanodakarayambo kutamba asi vechitamba vanofana kuonekwa kuti pavanotambira pakanaka ere ,apana mapuwe ere angaita kuti vangazokuwara uyezve pavanotambira pakona pange pakasununguka uye pakanaka .

Madhokodheya veihamba muzvibhedhlera vanonga vakapfeka zviro zvavanoisa munzee vapedza chimweni vanochibeka pamwoyo pemuntu voyaiya kuzwa kuti hana yake yakati twuwe twuwe ere uyezve kuzwa kuti ropa rake rakadzikama ere.

Kana vanhu vakuvara mirenje vanofana kuenda kuzvibhedhlera voenda kobatsirwa kuti hayi murenje uya unga kotoka sei kuti urapike ingaa godo raguka mukati godo ro rokona kutogadziriswa zvotomira zvakanaka.

Muzvibhehlera zvizhinji mwakuoneka zviro zvekushandisa kuti vantu vapore. Asi zvimweni zvakona zvinokona kuzotamika ngekuti vantu vanenge vatama chekubhadhara ndichona ngekuti mare inenge yeivanesa kunyanya vantu vanenge vari mukanyi vanokona kutama mare yakona.

Kana mumwe achinge akuwara unofanira kuti aende kohloyiwa kuti akwanise kiziya kuti wakira pari asati ahloyiwa kune vanthu vanokona kubatsira vari padhuzeo vanoziya kuti apa tikasunga takadai munthu aazoshatirwi.

Ukapinde muchibhedhlera unoona midziyo yakasiyana-siyana inokona kushandiswa kurapa vantu, imweni midziyo iyi vanotoichengetedza zvakanaka yaamho kuitira kuti izoshandiswa nevantu vakawanda.

Nekungwara-ngwara kwoite vantu mazuvanaya, muzvibhedhlera unosvika muine zvakakwana, zvokuti ukwanise kuhloyiwa ndizvo. Michini inenge iri muzvibhedhlera iya inotibatsira yaamho kuti basa raanadhogodheya, angaa anamukoti rireruke.

Eya mitombo inobatsira maningi asi aidi kumboti mundu ombomwa ombotsveta pashi mutombo. Mitombo inotibatsira kuti mikuhlani kana marwadzo emukati menyama aone kupora. Vandu vanofana kumwa mitombo zvakanaka.

Mikhuhlani yepahuro inokona kurwadza vantu zvekutoti mutnhu unofana kutora mutombo kuti akone kurapika, akone kupona pamukhuhlani wakadaro. Vanhu vanofanira kutsvake mitombo kubva kuzvitoro kana kubva kuzvibhehleya

Mitombo yatinoona kuzvitoro inotibatsira pakurapika kwenyama dzedu àsi mitombo inofanira kuzikanwa kuti inomwiwa nguwai uye inomwiwa zvadini angaa masikati angaa madeikoni, kungaa kubira kwezuwa.

Mitomboo inobva nyika dzekubanze yakaongororwa ika hloiwa, ikaoneke kuti inegwinyiso rekurapa mikhuhlani yakasiyana-siyana. Irikuoneka muzvitoro, ichioneka mumizi yakasiyana-siyana vantu vachitoishandisa vachitopora.

Marwadzo atinokona kuzwa anogara nguwa yakareba yaambo tikatama kuti zvinenge zviri kubva ngepari. Hino vantu vanofanira kukasakutsvaka zvingaita kuti hayi marwadzo apore, uyezve vantu vanofanira kuziya kuti miri yavo inorwadza pari.

Vantu vaenda kuzvibhedhlera vanosangana nematambudziko akasiyana siyana. Aya matambudziko angaa ekutamika kwemitombo, ekutamika kwengazi inofanire kuti itutsirwe kuti mwiri yavo ihlamburike

Mitombo yatinoona pamizi yakasiyana siyana Vantu vanofanire kuziye pekuichengetedza kuitira vana ,zvindumurere zvinotamba pamuzi zvinokona kuitora zvoimwa yeti imweni mitombo inokuwadza, saka vanhu ngavakone kuise mutombo pakanaka.

Mitombo mizhinji inotengeswa inoiswa panzvimbo yakanaka kuitira kuti munthu akauya achiuda ,otoutora otoupuwa, otoenda, otobatsirika. Aungaa wekumwa ,angaa maphirizi, otomashandi.

Kana muntu achinge arwara unofana kuziya kuti kune mutombo unomwiwa kana angava mapirizi ungava mutombo wekuita wekumwa wemvura zvinobatsira yambo kuti azwisise kuti inguwai yatinofana kumwa mutombo uyani.

Kana muntu achinge azwa gotsorwa unofanire kuti aende kuzvibhedhleya kwaanoenda kootsvaka mutombo unokona kumubatsira kana anyari nemare kune kunotengeswazve mitombo yekutotenga inonga iri mumabhotoro.

Vantu vanotengesa mitombo yekumwa kana yema pirizi vanofanira kuyiisa pakanaka kuitira kuti vana vadodori vasa hanira kubata mitomboyo vozoimwa zvino fanira kuonekwa kuti mitombo inogara pakanaka .

Mapirizi ano mwiwa nge vandu pangava pamuzi kungave kuzvi bhehleya anofana kuiswa pakanaka pekuti haa pindi mwando kana kutsva nge zuva maningi asi mapirizi aya anoda kuti aiswewo kuretu kuti vana havazo shanji ndio.

Maphirizi anotengwa ngevantu akasiyana siyana, asi unofanira kuziya kuti maphirizi andiri kotenga ndiwona ere andabhuyirwa nadhokodheya kana kuti namukoti. Ndiwona here maphirizi ounofana kumwa, uyezve unomwamwa nguwai.

Mitombo mizhinji inogara mumabhokisi asi inotanga yaiswa mumabhotoro. Ekuti igare zvakanaka kuti isaenda mwando uyezve kuti isakanganisika. Nesuvo tinofana kuzoziya kuti tanyaitora iri pamuzi pedu tiise pakanaka.

Vantu vanofanira kuziya kuti mapirisi chiro chakakosha yaambho mukurarama uyezve kana vainemapirisi avanonwa vanofana kugara vainawo nguva ngenguva, kwete kuzomatsvaga nguva yapera kana musisina mumba.

Mitombo inopuwa vana inofana kuchengetwa zvakanaka tanyaiona irimumabhotoro anoputsika tinona kuitora toiisa kuretu kuti mwana aazotori eishandisa mitomboyo unokona kuzomwa ozokuwadzwa Saka tinofana kuisa mitombo yakadaroko yo kuretu.

Zvibhedhleya zvizhinji zvine mitombo yatinoshandisa kurapwa ndiyo teitopora, tinofana kutora mitombo zvakanaka nekuichengetedza pakanaka pamuzipo pekuti vana avahaniri kuzoitora veimwa, veitambisa.

Mikhuhlani mizhinji inorwariwa ngevantu yakasiyana siyana asi muntu unofanira kuzwisisa kuti kana achinge azwa mukhuhlani oita okudini kuti ukasire kupora oenda kuchibhedhlera ere kana kuti otsvaka mashakani aanobika omwa.

Munochengetedzwa mitombo munofanira kugara iri nzvimbo yakasukwa yakatsvairika, uye inofana kuramba ichipukutwa-pukutwa. Yeiitirwa kuti mitombo haisi kugara pane patsvina ere, uye pane mabukuta.

Mitombo mizhinji yetinotenga muzvitoro tinofanira kuziya kuti tinoishandisa sei, uye tinoimwa kanganai pazuva uye zvichinge zvadini. Hatifaniri kungoti mutombo yeshe yatanonga totora tondomwa hazvizonaki tokona kukuvadzwa ndiyo.

Mapilizi anomwa antu akasiyana siyana, hino munhu unofanira kuziya kuti angava mapirizi anomwa hana kutodzana neumweni wake. Hino atifaniri kukumbirana teinyaita chigarisano mapirizi.

Mitombo igadzirwa kunzekwenyika inokona kutibatsira yambo asi ayionekipeshepeshe unofanira kuti utsvake chimare chekuenda koitenga woishandisa zvaunengewapangirwa nanadhokodheya

Mitombo inooneka muzvibhedhlera inobatsira yaamho kuti vantu vapore. Vantu vanofanira kutsvaka mitombo iyi inovabatsira kuti kana vechinge varwara vakwanise kuzoishandisa, vanokona kuzopora vaishandisa nomazvo.

Maphirizi mazhinji anoonekwa kuzvitoro kana kuzvibhedhlera kwatinofanira kuti tiende, tiende kopuwa angaa anonga eitengeswa tinofanira kutotsvaka chiri chimare woenda kototenga mitombo wako maphirizi ako aunenge weida kumwa.

Mitombo inomwiwa ngevana vadidori inofanire kungeiri mutombo yakagara pakanaka uyezve inozikamnwa kuti aikoni kuzokuwadza muntu kana kukuwadza mwana okura tave ane chirwere chakatoshata.

Mitombo yatinomwa ungaa wanzwa mundani unofana kutanga waningira kuti mazuwa ayo ayakagadzirwa nemukuwo yainosisa kuimwa ndonguwa yacho chaiyo chaiyo ere kana kuti inenge yagarisa muzvitoro yokona kuzotikuwadza .

Maphirizi anopuwa vantu vanofanira kumakoshesa. Kuziya nguwa yekumamwa uyezve kumachengetedza zvakanaka kuitira kuti asazokuvadza vantu kana angaa mwana asandonongera achimwa ngekuti unokono kushatirwa ndiwo.

Mitombo inoshandiswa ngevantu vanenge vakura inokomba inobatsira yambo kugirisa vantu uyezve vantu vanofanira kuwana nguwa yekumwa mitombo iyi vaziye kuti vanofanira kuimwa ngenguwa chaiyo chaiyo .

Vana vadodori vanokona kukotsora yaamho gotsorwa rinoita kuiti vatamudzike mumwiri mavo vozotozwa mabayo. Hino kana zvadaro vantu vanofanira kuvana mutombo unoita kuti gotsorwa riya risanyanya kuuya ngehasha.

Nharaunda yatinogara unoona muntu unoshandisa bhotoro ringaa raiya nemutombo orasha peshe peshe kana kutoputsire pashi zvinoite kuti mwan umweni uno kone kuzohambire po ochekwa kana kutore bhotoro riya otambisa.

Vantu vano kona kukwara mitezo yavo votsvaka kuti vo batsirika sei zvino vanofana kuenda ku zvibhedhleya vo batsirika kuti pava kwara po apapo pano rapika sei kuti zvione kudzokedzana ukwanise kuzo shandisa ringava boko kana angava marenje.

Mapirisi ano mwiwa nge vantu pa muzi anoda kuti aiswe kuretu kusinga svikiri vana kuitira kuti vana vasa bata ngekuti umweni unokona kuto tora akarya aka kuvadzwa ndiwo mutombo wacho saka mapilizi ngaende kuretu.

Mitombo yatinoona mu zvitoro ino batsira yambo kuporesa vantu asi dambudziko rinozooita vantu ngere kutama mari yakona yeko tenga mitombo iya kuti vakone kurapa zvirwere zvinonga zvechi vatambudza.

Mitombo yetinokona kupuwa muzvibhehleya kana kuzvitengera inofanira kuti itidetsere kutirapa kuti tipore uyezve tinofanira kunasa kuziya kuti hai inguwa iri yatinofanira kuimwa uyezve tinoimwa tadini. Atifaniri kundotora mitombo yeshe-yeshe.

Mitombo inoshandiswa kuti vantu vaone kupora ino oneka mu zvitoro kana ku zvibhedhlera kuti vakwanise kuona mutombo iyi vanofana kunge vaine pavaka rerwa chingaa chipepa kana chibhuku chino nyorwa nge madhokoteya kana ana mukoti.

Mitombo inomwiwa nevantu inobatsira yambo kuti isa mwiri yedu uyezve tinofanira kuimwa nguwa ngenguwa kuitira kuti kana tine imweni mukuhlani tione kupora uyezve tione kurapika.

Mutombo unoshandiswa kuti antu vakwanise kugwinya mukati mwemwiri dzawo unokona kuti munhu autenge kuzvi kuzvitoro kana kuende kuzvibhedhlera osvika opuwa Ikweyo mutombo wakhona otomwa ari kumuzi.

Munharaunda matinogara vantu vanofanira kuramba vachiunganidzwa vachifundiswa kunyanyei nezvekurarama kwavo, endi izvi zvinofanira kuti panofunda antu akuru neana adodori vei zwisisavo mararamiro atinoita sevantu.

Mikuvo mizhinji munoguma pazvibhedhlera vantu vakawandepo veibatsirwa. Asi kudakadza kwazvo pazvibhedhleya paya vantu vanobatsirwa ngenguva vokasira kuzi vahambe vaende kumizi kwavo kozorora.

Zvibhedhleya zvizhinji zvinofanira kugara zvakatsvairwa uyezve ndaraunda yakona inofana kuti idakadze kuita kuti muntu einyarwara akaningira kubanze unoona kuti hai nzvimbo ineyi yakasimwawo mumbuti angava maruwa zvinodakadzewo madziso.

Kuti vana vakure vakahlamburika, zvakati mhoryo, vanofana kuti vasangane ne mitombo inoita kuti mwiri yavo ithakazeke. Uyezve voonyaenda kuzvikora vasatambudzikaba mukufunda kwavo. Uyezve vanonasa kunge vari vana vanokura vakakwana uye vari vana vakaguma pautano.

Varumbwana vanofanira kuti vadakarire zvedzidzo, uye vapiwe mikombe inokhomba kuti vanonga vakunda, uye vazviratidza kuti vanokwanisa kuita mitambo yakasiyana siyana.

Mijaho yekurumba inoitwa ngevana, vana vanofana kuti varumba vopiwe zvavanopiwawo zvekukombisa kuti vanenge vakunda, vabuda zvakanaka mumijaho. Eya vakarumba vanofano kurumba vakakombisa kuti hai, idzi intombi, aya majaha.

Vana vantu vazhinji vanoraramira kuzvibhedhleya vachibatsirwa kubva kumikuhlani yakasiyana-siyana. Vana vadoko vanofanira kubaiva majekiseni ekuti vasarwara-rwara ngemikuhlani yakasiyana-siyana.

Vantu vanodakara yaamho, kufunda nekuzwisisa zvingaa zveupenyu hwavo, zvingaa zvevana vavo. Hino vanhu vanofanira kufamba munharaunda veifundisa vanhu zveupenyu zvevana nezveutano.

Kana muntu asvika makore ekuti unonge achembera nyama dzake dzinorwadza yambo unofana kuti atsvake antu anomubatsira kumuhloya nekutomuendesa kwaanobatsirwa kuti dambudziko rake rireruke.

Madhokodheya vanoita mushando wakakura yambo kutora nguva yavo kuongorora kunasa kuringira kuti zviro zvinohamba sei veishandisa michina yayo zvinezvi inoita kuti basa ravo rireruke.

Vana vadodori vanotya yaamho kuhinwa mitombo kana vachinge vari kurwara. Hino vanamai avazotambudziki vanokona kutora zvinoita kuti mitombo iya itapire vakone kuzoumwa zvakanaka vasakorera kuzvipfuura.

Kana munhu achinge akuwara unofanira kutsvaka zvinoita kuti makodho anenge akuvara akone kudzokedzana neta kuti akwanise kuzogwinya hee. Unga mwana mudodori unofanira kuti abatsirwe ngenguva.

Muntu azwa mitezo yake kurwadza unofana kuenda kuzvibhedleya kuti aone kubatsirwa vemuzvi bhedhleya vanotora nguwa yavo zvakanaka naka vachiongorora muntu mitezo yake asi vona vanofanira kunge vakapfeka zvinhu zvinova dzivirira zvinova mbunya mwiri yavo zvinova mbunya hope dzavo zvinova mbunya miromo kuti zvinohamba mumhepo zvisava pinda mumwiri mavo

Mukuhloya ndani vanamai vanofana kuwana nguva yavanoenda kunohloiwa. Ngekuti hai vanodakuti vazwisise nekupinimidza kuti anga ari mwana angadai ari mundani ,wakagara zvakanaka ere, asi ivo vanoita mushando uyu vanofana kugara vari vantu vakashambidzika.

Muzvibhedhlera munobatsirwa antu kubva kumikhuhlani wyakasiyana siyana ,asi zvibhedhlera zvinofana kuva zvakashambidzika. Zvinenge zvichifanirwa kutsvairwa nekupukutwa nekusukwa Nzvimbo dzekuti vantu vaatire muzvibhedhlera dzinotwara urwere hwakawanda maningi zvokuti vantu vanokona kuzorwara maningi nemathaizezi anenge arimo.

Eya vanhu vazhinji vanoziya kuti vakange vaona gwenzi kana mutombo unokona kubatsira unoda kumbotanga wambohleiwa ngevantu vanoziya kuti uyu mutombo uyu aukuvadzi ere. Vanhu vanofanire kuise zviro zvawo kumarabhoritari mitombo yohloyiwa

Mwamuna nemukadzi vasati voogara veshe vanofanira kuti vaende pazvibhehleya vaende koohloiwa ngazi yawo kuti vazodanana kana kuzogarisana vooziya kuti ngazi yawo yakanaka here.

Kuzvibhedhleya kune michini inokona kushandiswa yakaita midziyo inokona kubatsira kuti mwana ahambe zvakanaka kana mirenje yake yeikorera kuhamba zvakanaka. Michini iyi yakanaka yamho, inobatsira kuti marenje agwinye.

Muzvibhedhleya zvizhinji vanthu vanobatsirwa yaambho ngemichini yaayo mazuwa anaa inohloya vanthu nekuningira kuti munthu wapora ere asi michini inei inoshandisa zvakasiyana siyana kuongorora ndizvo.

Madhogodheya anofanira kugara akasimira zviro zvinoachengetedzwavo ivo pachavo angaa mabhachi aya ekuchena, zvingava zvekuvhara miromo, ngekuti mavano shandira munokona kuhamba zviro zvakashata.

Madhokodheya nanamukoti vanofanira kuziya kuti zvidziyo zvavanoshanda pamishando yavo vazviisa pakanaka ere uyezve zvagara zvakasukwa kuitira kuti vamweni vantu vanokona kuzotapurirwawo zvirwere.

Mu zvibhehleya pano hloyiwa vantu vanhu vano fanira kunge vaka punya muromo wavo uyezve veishandisawo michini inga kone ku vheneka vantu woona kuti muntu uono chii chingadai cheyi mubaya baya zvingadai kuti mwiri wake ausi kuita zvakanaka.

Vantu vanoda kuti vafundiswe kuti, mwiri yavo yakagwinya ere, uyezve akuna ere zvinhu zvinoapanda -panda mukati mwemwiri yavo .Vafundiswa kudaro vozoziya kuti vomwa chiini kana kuti vibaiwa majikiseni akaita sei.

Vanthu vanofanira kuenda kohloyiwa ngemichina yakauya zvinezvi inovabatsira yaamho kuti vaongororwe kuona kuti hai mitezo uavo airrwadzi ere uye vaziye kuti apana panopanda ere mukati memwiri mao.

Mukuhloya vantu madhoKoteya vanotora nguva yavo yakareba vonasa kuhloyamuntu veishandisa michini yaayo zvinezvi yekuti hai vakukwanisa kuzwisisa nekuringira mukati-kati mwemakodo evantu mungava mukati-kati mwemundani chai.

Nguva yoto rarama ndombi dzinoto kona kuto itawo mishando ino itwawo ne madhodha woto ona ndombi dzeito kona ku itawo madhokodheya neku kona kuto hloyawo neku ningira kuti hai mishonga ya tinopa vantu yaka naka ere.

Kushandisa makwenzi akusikudetsera kuti nyama dzedu dzihlamburuke. Tinopeisira tootore maphilizi. Maphilizi anokasirawo kunyaradza marwadzo asi, nekutamika kwemare, kazhinji anthu anozototi,"Ngatiende kumakwenzi atakakura ndiwo"

Zvinorwadza yaamho kuti mwana ukabarwa nyamushi wotama kuti hayi omwa mukaka pari asi ngekuti mazuwa anaya kwogadzirwa hako mukaka unomwika mumakaba, vana votengerwa mukaka uya wemumakaba otomwa otokura akahlamburika.

Mitombo yakasiyana siyana inoonekwa mumazvibhedhlera uyezve inokona kutengwa zvakanaka vantu vakaishandisa kurapa zvirwere zvakasiyana siyana uyezve vachitopora.

Eya ukahamba muntaraunda zhinji dzakatinogara tinoona kuti hayi vanhu vanowana kubatsirwa kwavo kubva kumatambudziko ekurwara vanoenda pazvibhehleya zvakasiyana siyana. Muzvibhehleya umu munooneka zvinovabatsira uyezve munoita kuti vanhu vakasike kugwinya mwiri yavo.

Kusati kwane makombiyuta vantu vaineseka yambo kufambisa mashoko asi zvinezvi zvobareruka unokona kutoreketa nemuntu urikunyika mukanza wakatoringira pakombiyuta pangaa pafoni zvotokurerukira wotoreketa nevantu motoonana hope ngehope.

Vantu vazhinji vanogona kukuvara vaita dambudziko remurenje, remushana kana remutsipa hino kuzvipatara kwakanaka yaamho ngekuti kune zviro zvinokona kushandiswa kuti makodo akuvara apore.

Mitombo yatinoona inotengeswa kungaa kuzvi bhedhleya kana kuzvitoro zvinotengesa mishonga tinofanira kuziya kuti tagumepo tinova kombesa panenge pakanyorwa na dhokodheya kuti vaziye kuti toda kumwa mutombo uri.

Vantu vanotengesa mitombo vanoiisa pakanaka panoita kuti hayi, haikwanisi kuzoshata. Kungàa kuti yaona mvura kana kuti yatsva ngezuva. Saka vanofana kuichengetedza pakanaka pokuti unonga auya echiida, unoiona padhuze..

Zvibhedhlera zvizhinji vantu vanodakarira Kuendako vakasununguka veiziva kuti kunovakuvadzako ngekuti kazhinji kuzvibhedhlera pazvinenge zvakavakirwa ends zvakavharirwa mukati pasina antu ano hamba hamba.

Mumataundi mazhinji tinoona zvibhehleya zvakakura zvinoga zvine zvikwanisiro zvinoita kuti vantu varapwe vapore kumakanyi tinoonawo zvibhehleya zvidodori asi zvinototumirawo vantu kuti kana vazvikorera voenda kuzvibhehleya zvikuru.

Mataundi mazhinji tinoona mbatso dzakaakwa kuti vantu vanokona kupindemwo veikona kubatsirwa veitsvaka mutombo yakasiyana siyana panzvimbo idzi dzinoonekwa kuti dzinofanirwa kugara dziri nzvimbo dzakatsvairwa dziri nzvimbo dzinosvikika .

Zvibhehleya zvizhinji zvinobatsira vantu yambo ngekuti kuti mitombo iwoneke padhuze mitombo iyi inotokona kutoti kupuwa mahara asi kazhinji kacho vantu vanonzwi vauyewo nechate chavanobusa kuti tiwane kupuwa mutombo.

Kupinda nekubuda kunoita vanhu munzvimbo dzinochengeterwa mitombo. Kunofana kunase kuringiriswa, uyezve kuringira kuti vantuwo awawo, avakoni kuzoshaishira ere panzvimbo. Hino anoshandepo anofane kugara achiziya kuti, vatsvaira ere, uyezve kuti misha mishonga yakagare pakanaka.

Mumataundi mazhinji tinoona zvibhedhleya zvinobatsira kuti vantu varapwe. Zvibhehleya zvakanaka yaambo zvinorerusa mushando wekuti kana muntu arwara unowana kwaanobatsirwa.

Kunotengeswa mitombo kunofanira kugara kuine mitombo yakawanda inobatsira vantu matambudziko avo. Vantu vanofanira kuenda ikweyp wosvika wosvika wotenga mitombo yainr mari yavai nayo.

Nzvimbo inotengeswe mutombo inzvimbo yakakosha maningi yaambo inofana kuti ichingetedzwe nekuramba yakapukutwa nekutsvairwa nekuningira kuti mutombo iyi ichakanaka ere. Kabani mazuwa ayo anenge adarika yotoda kuora.

Nzvimbo inotengeswa mitombo yakasiyana siyana asi inoda kuti iwonekwe padhuze kuitira kuti vantu vasahamba mumango yakakura kuti vaende kotenga mitombo ngekuti muntu atoita chimare chake akase kotenga ogara nawo.

Pamizi yataaka tinofanira kusima mimbiti nemaruwa kuti pamuzipo padakadze uyezve paningirike. Ende mbiti iya tinotozoishandisazve kuita mimvuri yatinogara, takazorora.

Mhatso dzinoakwa kumathawundi dzinokhomba kusiyana nemhatso dzatinoona kumakanyi, munharaunda dzetinogara. Mhatso dzemumathaundi unoona dzakaturukidzana weitokona kutozoti ukwire mudenga kuti utoona zvaunenge uchida.

Vanru vanokone kushandise michovha kuenda kumishando. Kana zvanesa vanokone kutokwirawo michovha yeamweni .Wotobhadhara chimari, wotosvika pachimushando chako ngenguwa. Wasvika pamushando paya ,wotosununguka kuite mushando wako.

Vantu vanofana kufamba muntaraunda vachifundiswa zvakawanda, uye kuti vazwisise nezveutano hwavo nekuhlambirika kwemwiri yavo. Vana vadodori ndovachine mukana vekuhamba mumabiya vachihamba muntaraunda vachifundisa vantu.

Vantu vanofana kufundiswa kuti vaziwe kuti makore anaya kwaane mishonga inokwanise kishandiswa kuti hayi varapike , ingava mitezo inorwadza vanofanira kuti vaoneke kurapika zvakanaka .

Kuti vantu vaziye nezvekuhlamburuka kwemwiiri dzavo, vanadhokodheya naanamukoti, vanopinde mumizi vachifundise vantu nezveutano hwavo, kuziye kuti miiri yavo inogwinya sei uyezve kuti vaziye mitombo yavanofanira kushandisa.

Kuhamba mumabuya muntaraunda vanthu vachifundiswa ngezveutano, zvinobatsira kuti vanthu vagare vakaziya kuti vangarwara ngenyi. Uyezve kuti vangazvichengetedza sei kubva kuutachiona yakasiyana siyana, uyezve nyama dzawo dzirambe dzakahlamburuka.

Madhokodheya nanamukoti vanofanirwa kufamba mundaraunda veifundisa vanhu ngezveutano kana kuti zvingava zvirwere zvinenge zveida kuuya mundaraunda kuti vandu vagare vaziya vozwisisa.

Madhokoteya anotora nguwa yawo kuhloya vantu, ende vanofanira kufambawozve muntaraunda veihambirawo vamweni vasingachakoni kuhamba. Veivabatsira, vechivahloya, veiningira kuti hayi mwiiri yawo haisi kurwadza here, hapana panopanda here

Madhokotheya naana mukoti vanofanira kuhamba muntharaunda veifundisa vanthu kuti vanthu vanase kuzwisisa ngezveutano. Zvinobatsira yaampho kuti munhu aziye kuti mwiri wake wakgwinya ere uye chiinyi chingadai cheimurwadza.

Vantu vovazhinji vanofanira kuti vana mukoti nemadhokodheya ahambe mukanyi eidetsera antu nezvehutano eiko zvekudetsera antu achinge arwara vomubhuira kwekuenda aende kobatsirwa.

Vakafundira nezveutano vanofanira kufamba mumizi veifundisa vantu, veitora nguva yavo kuhamba mintaraunda, veinasa kushangana nevantu, vasangana nevantu, vonasa kuvafundisa zvakakosha zvekuti vazive zveutano.

Mu zvibhehleya zvi zhinji zvane michini yakanaka yambo ino batsira ku hloya vantu vei ona kuti hayi ropa rake riri kuhamba zvakanaka ere hana yake yaka dzikama ere uyezve kuti aana ere chaari kurwara ere mukati me mwiri mwake.

Vakafundira nezveutano vanofanira kuziya kuti vantu avazviziyi uye vanofana kunasa kutsanangura mazwi akona nekuvawonesa kuti upenyu enoenda kuri nekuvafundisa zvakakosha.

Madhokoteya naana mukoti vanofana kuhamba muntaraunda veifundisa vantu nekuhloya vanhu. Ngokuti vamweni vanokorera kuhamba kuti vaende kuzvibhedhleya kwakona ngekutama chekuhambisa kana kutama chimare chekukwira ndicho.

Vana vadodori kunyanya varumbwana, vantu vanofanira kunge vari vantu vanodakarira zvekufunda maningi. Angaa ndombi, ndombi dzinofanirawo kutodawo kuenda kuchikora ngekuti hauziyi kuti kweucharoorwa iwe, kunonga kutori nevantu vakatofunda.

Asikana vanokona zvekusumudza marenje kana kujaha vanokona kutoita upenyu hwavo hwakanaka hunokona kutovasvitsa kuretu. Asi antu ava vakatana vantu vanovakurudzira, hakuna kwavanoinda, zvinondopera zvakadaroko.

Eya vana mazvikokota vanoongorora miri yevantu kuti vaziye kuti ngazi ichakanaka ere, vanotora naiti vodhunga muntu ngazi yobuda voisa pevanoisa zvoenda koongororwa kuti ngazi iyi yakanaka ere aina ere zvirwere zvakasiyana-siyana.

Angawa magorokota anooneka muntaraunda matinogara anosisa kutora nguwa yawo veizaama kuhamba eibinimidza viezamazve kuhamba veihloya veiningira kutihayi mhatso dzinoita kuti vantu vashandire dzakahlangamuka ere, uyezve vantu varikuwana rubatsiro ravanoda ere

Eya ukanzwa kuti hai urikuzwa mukhuhlani, mukhuhlani unode kuti utsvake mutombo waunokwanisa kumwa. Eya vanhtu vechikadzi vazhinji vane mukhuhlani inovabata, misi nguwa ngenguwa. Eya ndombi inofanira kuwana nguwa yekumwa mitombo ngenguwa yakanaka.

Eya ndombi kana dzatwara mimba dzinofana kohlowiwa kuzvibhahleya vachiringirwa kuti mimba yakhona ingabarwa rini uyezve vachihlowiwa kuti mwana wakagara zvakanaka ere mundani mwakhona.

Murume nemukadzi vakawirirana, vakapinda murudo zvinooneka kuti vanokona kuzoti vadanane eya vaite bonde. Izvi zvinozikanwa asi vanokurudzirwa kuti vapfeke zvidhloko zvekuzvidzivirira kuti vasabatwa zvirwere zvakasiyana siyana.

Kuti mwana akure akahlamburuka unofanire kuti awane mukaka wamai vake wakakwana, oyamwa munguva yakakwana zuwa-ngezuwa anase kuguta akure akahlamburuka ,asaite mwana unorwara-rwara nemikhuhlani yakasiyana-siyana.

Vana vadodori kukura kwakura kunonasa kuhlamburika zvakakura vaina anamai avo. Asi ukaona aparadzaniswa namai ake unonasa kuona kuti mwana uno kukura mwake kwakwekutambudzika. Unokona kutotama nechikafu otoata wotoziya ngenzara.

Madzimai ane mimba vanofanira kuziya kuti varya ere chikafu chakanaka kuitira kuti vana vavanozo bara asabarwa asina kukwana zvikafu zvavanorya zvinofanira kunge zvakanyasa kuongororwa zvisingazo vakuvadzi.

Vana mai vanenege vakatwara mimba, vanofanira kuti vaende kuzvibhedleya vaende kunohloyiwa ,kunasoringirwa kuti mwana wakagara zvakanaka here. Uyezve navo vacho vanokurudzirwa kuti vasaramba akavata beyishanda shandawo zvisingarwadzi nekuhamba hamba .

Anamai nguva zhinji anobata mishando yakawanda pamuzi kungaa kubika, kusuka, kutsvaira ndiwo anofanira kuziyazve kuti vapaka vana ere nekuziya kuti mwana uyu varya vaguta ere, hino ana mai vane mishando yakakura maningi.

Kana dhodha richinge raona ndombi yerinoda kuti ingarinane nayo kungakuti varoorane vanofana kutanga vaenda kohloiwa ngazi yavo kuti vaonekwe kuti ngazi iya chakanaka ere uyezve vanokurudzirwa kuti vagare zvakanaka vasingatakani.

Ntombi zhinji dzinofanira kufundiswa nezveutano hwavo uyezve kuziya kuti vanofanira kuzvichengetedza zvakadini kubva kungaa kuzvirwere zvepabonde kana kuzvingaa zvepamizipo kuti vasati varoorwa vaziye.

Ndombi muntharaunda yatinogara dzinofanira kudakarira kusimira mbahla dzakanaka uyezve kuziya kuti zvatinopfeka izvizvi zvinenge zveidakadzao ere muntharaunda uyezve vana mutape vanozvidakarira ere muntharaunda.

Madzimai anofanira kubatikira yampo kuchengeta vana vavanenge vabara ngekuti akuna ungakuringirira mwana wako, kuringira kuti washamba ere warya ere akaguta ,uye zve kuziya kuti hayi mwiri wake akuna chinomurwadza ere.

Kana madzimai atwara mimba anofanira kutora nguwa yawo yekuenda kuzvibhedhlera vosvika vohliyiwa voringira kuti mwana uya urimundani uya wakagara zvakanaka ere uyezve varikurya zvakanaka here.

Vana vadoodori kunyanya vachangobva kubarwa vanoda kuchengetedzwa zvakanaka kupfekedzwa mbahla dzinodziya uyezve kugara panzvimbo inenge yakashambidzika inenge yakachena kuitira kuti vasarwara rwara.

Mwamuna nemukadzi vanofundira kuti vaite vantu vanozwisisana vantu vasingaambani vantu vasingakararaidzani pamuzi. Zvinobatsirazve kuti vana vasakura veitwa baba kungaa kutwa mai pamuzi panonga pakasununguka.

Munyika mwakasununguka uyezve munharaunda vantu vanofanira kurekerwa veihamba veifundisana veidakara. Chingaa chekuti angaa makwikwi kana kungaa kufundisana zveutano. Vantu vanofana kuhamba vakadaro vasina chavanotya.

Mutezo wemumwiri wakaita semurenje ukakuwara unode kuti uone chinonama nama kuone kuti makodo ari mukati adzokedzana zvakanaka ere. Eya arumbwana azhinji anokuwara maningi mirenje ngendaa yekukhaba maningi mabhora. Mitambo yakasiyana siyana inoita kuti mitezo ikuware.

Mitambo yakasiyana-siyana inobetsere kuti nyama dzavo dzigwinye, uyezve kuti mwiri yavo ikure yakahlamburuka. Vantu vanofanira kuvana nguva yekuti vaite mitambo yakasiyana-siyana inyari yechinyakare ingava yezvino-zvino.

Madhodha mazhinji anoDakarira yaampo zvemujaho ingaa mutambo yokurumba chaikwo chaikwo madhodha aya anofanira kuziya kuti anofanira kuramba echimwe mvura yakawanda kuitira kuti Mwiri mwawo muchinge mwabuda mvura idzoke.

...dheya vanorerukirwa yaambo nemushando yavo ngokuti vaanemuchini yavanoshandisa kuhloya muntu nekuona kuti hayi, muntu pangaa pari panomurwadza veinasa kumuningira mwiiri wake weshe.

Wandu wanofanira kuzwisisa kuti kurumba kunoita wandu, utori mutombo unotoita kuti hai nyama dzako dzikure dzaka takazika, zvinobatsirazve kuti hai, udakarire kufurwa ngemhepo.

Achiri mangwanani kuchatontorera, antu anofanira kuwana nguva yekutwasanudza miviri yavo veirumba rumba pamuzi kana mupato veiona kuti nyama dzavo dzagwinya here kuitira kuti vasabatwa ngezvirwere.

Mitezo yevantu vazhinji makore anaya yorwadziwa yamho uyezve vanhu vakusangana nematambudziko ekurwadza kwemitezo zvingaa zvakakonzwerwa kana ngemagwada avaipfeka kana kuti kunga kutokurawo kwenyama dzinonga dzeipanda.

Kana makodo edu emukati mwenyama akange echirwadza zvinonesa yaambo kuti uyite mishando pamuzi hino vandu vanombotora mvura inodziya votowa towa kana kutora zvimunyu wokwiza kwiza.

Chivhiti vhiti chinokombidze vantu mifananidzo yevantu nezviro zvakasiyana siyana. Vantu vanotoona zvakasiyana siyana pazvivhiti-vhiti uyezve vantu vanotoita kuti zviro zvavo zvidakadze.

Anachiremba vanotarisirwa kuti vange vane zvipunu, majekiseni nemitombo inofanira kuo neka muzvibhedhera yakubatsira mitombo iyi inobva kunyika dzekuretu. Asi tinoishandisa munyika yedu yeZimbabwe kurapa mikhuhlani yakasiyana siyana. Zvibhedhera zvinooneka padhuze maningi.

Vana vadoodori hana dzavo dzaka dzikama vano natsa kutora nguva yavo vobaya baya angaa makhombuyuta dzingaa fon dzokubata panyara dziya vanotobaya baya votofunda, votova nekuzwisisa zvovanonga vachitofunda.

Muzvipatara mwakuonekawo muchini yakasiyana-siyana, nobatsira kuhloya vantu uyezve muchini iyi inotobvawo kunedzimwewo nyika. Asi inonga ichikurudzirwa kuti ishandiswe pakuhloya vantu utano hwavo hunge kwakagwinya.

Makore anaya kureketa nevantu vangava vari padhuze, ungava uri kuretu chaiko zvareruka yaamho ngekuti vantu vakushandisa mishini inoite kuti vakwanise kureketerana vechizwanana.

Michini yezvinezvi inoshandiswa muzvibhedheya iri kubatsira yaambo kuti hai mushando wemadhokodheya ureruke nanamukoti michini ineyi inoshanda yaambo kuhloya vanthu nekuite kuti basa ravo rireruke.

Mafoni arikubatsira yaampho kuti vantu vafunde ndiwo nekutizve vanhtu vaone kutumirisire mashoko. Angaa mashoko ezveutano kana zvefundo, zvinobatsira yaampho kana vantu vaine mafoni.

Muzvibhedhlera muzhinji munekwavanotora vachienda koisa zvavanenge vahloya vantu vokona kufunda ndizvo vokonazve kunasa kuti vazviringirise vziye kuti chingaa chiinyi chingadai chirikurwadza muntu.

Kana munhu arimuchibhedhkera eirwadziwa nemiri wake vanhu vanofanira kutora nguwa yekumubaysira kungaakumupa zvekurya kana maphirizi eku ekuti amwe apore nekumubatikira nekureketawo naye.

Maturuzi anoshandiswa nana dhokoteya nanamukoti anofanira kugara akashambidzika achikwanisa kuti azoshandiswa ngeumweni muntu pona apo pavanenge vapedza kumashandisa vanofanira kuma chengetedza zvakanaka.

Kana vantu vachinge vazwa kuti mwiri yavo ausi kuita zvakanaka vanofanira kuti vachakona kuhamba, vozvihambira vemene voenda pachibhedhlera paya vosvika vohloyiwa voningirwa kuti mumwiri mwavo muchakamira zvakanaka ere.

Mutombo unorapa mundani unobatsira maningi. Unoona kuti muntu auzoendi kuchibhedhleya koopiwa mapirizi. Mundani munokona kurapwa ngetsangamidzi; munokona kurapwa nechifumuro, chinoshanda kuti vantu mundani muhlamburike.

Pamuzi pedu vantu vanofanira kuti vaine mimbiti. Mimbiti inobatsira kuti inotipa mimvuri uyezve tinokona kutoti titoona mitombo kubva kumbiti yakasiyana siyana saka pazvikora vanhu vanodzi vanofanira kusima mimbiti yavanozokona zoshandisa zvakawanda.

Ntaraunda yatinogara, kunyanya bani reChipinge, rine mashango akawanda. Mumashango umu mune mitombo yakasiyana siyana uyezve mitombo iyi inokona kutobatsira kutorapa vantu uyezve veshe vanokona kutozvishandisa zvakanaka.

Ngekuwanda kwaita mitombo yakasiyana siyana vanhu varikuwana shango rinotokwanisa kurapa mikuhlani yakasiyana siyana uyezve vantu varikukwanisa kutobatsirika pakurapwa ngemishongayo. Vanhu vanokurudzirwa maningi kuti vaziye mitombo yakanaka asi vanofana kuziya kuti zvine zvipimo, vasamwa vakawanda.

Mashango mazhinji tinoona mimbiti yetinokona kuti tishandise zvakawanda maningi. Kungava kuita mitombo yemhuka kana kungaa kutoutora votoucheka-cheka votoubika motorya pamuzipo.

Vantu vanofanira kusima mimbiti pamizi pawo. Mimbiti iyi inokona kushandiswa kuita mitombo inokona kurapa antu. Saka pamizi mizhinji unoona maruwa wofunga kuti iruwanje, iwo utori mutombo unokona kutoponesa antu.

Mbiti dzatinoona mushango dzinobatsira yaamho. Inokona kuryiwa ngemombe kana ngezvifuyo zvimweni asi isu tinokona kutoitorawo totogadzirawo mitombo yatinotozokona kutomwa teipora ndiyo. Saka tinofanirwa kuichengetedza yaamho.

Pamizi mizhinji vantu vanosima maruva avanoshandisa kuti hai vakwanise kuti vanakise pamizi yavo nekuita kuti mizi yavo idakadze kuringira. Maruva akanaka yaambo uye anokurudzirwa maningi.

Vantu vanokona kurima mitombo inokona kubatsira kuti vanhu vazorarama nekugadzira maphirisi kubva pamitomboyo. Vanokona kutotora nguva yavo yokuitora mitombo iya angamashakana akhona yokwenda kunakumahloya akanaka.

Tinokona kuhamba mushango teikaya mashakani mashakani aya tomaisa mumvura tomwa mvura yakhona teishandisa kurapa angaa matenda akasiyana siyana muntu otohlamburika muntu otopora.

Maruwa haamboketi pekumera. Tinokona kutomasima pamizi. Kana tadhibana nawo mushango, tomatora toenda nawo pamizi, tototi mizi yedu iyevedze uyezve kuti mizi yedu idakadze kuringira.

Munyika yedu nemuntaraunda mune mimbiti yakawanda, mimbiti inokona kushandiswa kuita mitombo, inokona kuti iite mizi yekuti hai mbuka dzigare Saka vantu vanofanira kudakarira mimbiti vasaipisha kana kuitema tema.

Marwadzo emushana, bandauko nemutsipa zvinoda kuti zvirapwe zvakanaka, vanhu vanofana kutsvaga mitombo inovabatsira kubva kumarwadzo, aya ngekuti nguva zhinji vanhu vechikuru vanopedzisira votadza kana kuite mishando yepamuzi ngemarwadzo akawanda mukati memwiiri yavo.

Kuzwisisa kuti utachiona wemataizezi unohamba nedutu zvinogara munyara dzedu vandu vanotora chekuhlamba Yara chinokona kuti zviuraye taizezi ne magemusi, anenge ari munyara dzedu tikageza nyara dzedu teyishandisa masanitaiza zvinoita kuti tisazorwara.

Pashi reshe rakazwisisa kuti mitombo inobva kumashakani kumashango anooneka munzvimbo dzakasiyanasiyana mashango aya akatorwa akano dhibaniswa neimweni mitombo anokona kugadzira mapilizi atinokona kuzotomwa ndaramo dzedu dzikahambe zvakanaka uyezve tikatorapike nemikhuhlane yakasiyanasiyana.

Nyika yedu yeZimbabwe tine mashango akawanda atinokwanisa kushandisa semitombo inokona kurapa zvirwere zvakasiyana siyana .Zvakafanana nemukhuhlane wechikosoro. Vantu vanokwanisa kushandisa mashango anokwanisa kurapa chirwere ichi.

Pashi pasati parohwa nenyundo vantu vekaretu vaitora mitombo vokuya vogadzira mitombo inorapa zvakasiyana siyana. Nezvinezvi mitombo iyi inototorwazve yoshandiswa kukuiwa vanhu vobatsirika vorapika.

Tichikura Tanga tisingaziyi kuti mashango atinoona anokona kuzotibatsira kusinya kubatsira vantu asi Kana shiri chaidzo dzotoryawo mashango aya odai nemaruva zviya wotoona kuti patoita chikafu chekutoti nyuchi dzotorarama dzotoryawo.

Zvinotengeswa zvinofana kunge zvakarongedzwa pakanaka kuti vantu vadakarire kuona kuti phepha rakajeka, phepha rakahlamburika uye zviro zvakona zvakagara pakanaka. Vantu vanotengesa zviro vanofana kuzvirongedza pakajeka.

Vantu vanodakarira yamho kushandisa mafuta ,anoita kuti makanda avo adakadze uyezve kuti ayevedze .Asi vantu vanofanira kuziya kuti mafuta anaya andogadzirwinje ,asi anogadzirwa ngemashango andori munyika muno.

akore anaya antu vaakupona yaambo nekushandisa mitombo yaishandiswa karetu, ingaa mitombo yatinoona mushango, ingaa mitombo yatinoona kana mumarwizi. Mitombo iyi inobatsira yaambo kuporesa vantu.

Mitombo yakawanda yaambo muntaraunda yetinogara kunooneka angava magavakava, tsangamidzi. Kunyanya tsangamidzi taishandisa nguva yareba yaamho kurapa mundani inobatsira maningi pamuntu kana aita mukuhlani.

Nguva zhinji vanhu vanoshandise mabhotoro avanochegetedza zviro kuti zvichengetedzeke zvakanaka zvisashata anofanira kutanga asukwa ozonyorwa kuti mukati munei.

Madzimai mazhinji, anodakarira yaampho kudzora mafuta anonakisa ganda ravo, asi mafuta aya zvinoonekwa kuti anotogadzirwawo ngemiti yemushango, inokona kutorapa vanthu, makanda oto..........

Mashango akaita sejavakava ratinotoona mukanyi umu rakushandiswa zvakasiyana-siyana. Kungaa kugadzira mutombo kana kugadzira mafuta ekutodzora arikutoshandiswa kunyika dziri kuretu.

Vantu vanoziya ngezve mutombo vanofanira kuti vafundisewo vamweni vakone kuziva kukosha kwemumbiti yakasiyana -siyana . Uyezve tikone kuziya kuti tinoushandisa zvakadini kuti uone kurapa vantu.

Vakawanda vanhu vakuisa magadheni avanosima miriwo yekuti vakone kuzorya. Magadheni anotibatsira yaamho kurerusa kuti atichabudisi chimari chekutenga muriwo wekurya pamuzipo.

Nharaunda zhinji vantu vanokurudzirwa yaamho kuti vasapisha-pisha shango nekutema-tema shango nekuti rimweni rinobatsira vantu reibatsirazve nemhuka kuryiwa asi shango rimweni rinokona kutobatsira kuita mutombo unorapa vanhu.

Mumbiti yatinoona pamuzi yakanaka yaambo inotipa mimvuri inoitazve kuti pamuzi panakidze kuningira tinofana kudakarira yaambo kusima mumbiti yakawanda pamuzi pedu nekuda kuchengetedzazve kuti ivhu risakukurwa.

Vantu varikukurudzirwa yaambo kuti vatsvage mitombo inowabatsira ingaa gutsurwa mungaa mundani munenge muchirwadza mitombo iyi inokone kuonekwa mushango vanhu wotokaya wotogadzira zvakanaka mutomboyo voto.

Kana muwiri we munhu wei rwadza vanhu vano fanira kumwa mutombo yaka siyana siyana asi vanokona zve kushandisa mapilizi kuti vakone kupora ringa gotsorwa kunga kubanda kwe mwiri unonga weito pandawo zvawo anofana kutsvaka mapirizi.

Munyika mwedu mune nzvimbo dzinoaraidza vantu, vangava vantu vemuntaraunda kana vanonga vabva kunyika mukanza vanofanira kuhamba vachiona nzvimbo dzinodakadza, nzvimbo dzino khombidze ukuru hwaMwari.

Mushango tinokona kudhibhana nemimbiti yakasiyana siyana yetinokona kuto batsirika ndiyo. Zvingava zvifuyo zvedu mombe kana mbudzi nemakwayi anokona kutorya pamashango kana mashakani anenge arimo mushango.

Mitombo yekaretu ikadhibaniswa inokone kutorapa muntu akapora mitombo ineyi inooneka mushango antu ekudhaya vaikone kuishandisa maningi asi avane kuzotifundisawo kuti tinoishandisa sei.

Chimuruwa chemujerusarema tinochiona peshe peshe mukanyi muno teitochishandisa kutoti anthu aone kurapika ndicho. Chimuruwa ichi chinomera peshe peshe, asi pangaa pamakuwa unokona kutochionawo pamatunha, chatomera peshe peshe.

Nyika ino inooneka ichiri nyika ichine mashango akawanda. Mumashango umu ndomatinokona kuwana mitombo, ndomatinokona kuwanazve mhuka dzekaretu. Mhuka dzisikachakoni kune dzimwe nyika ende vana vanokona kufunda ngemhuka idzona.

Mumashango metinohamba tingava tichifudza mombe tichisangana nemashango akasiyana siyana, mashango aya anoaraidza madziso kuningira asi tisingazozivi kuti mashango aya tikamatora tikamashandisa anokona kuzotibatsirazve.

Mushango tinokona kudhibana nemashango akasiyana siyana amweni mashango tinokone kutomatora tichimasima pamuzi yedu kuti pamuzi pajeke kuti pamuzi padakare ende amwenizve mashango anokona kutodzinga nyoka zvototibatsira.

Mitombo takagara tichikura tichiimwa tichibatsirika kurapa mikhuhlani yakasiyana siyana. Ingava tsangamidzi, angava mandimu anomwiwa ngevantu kuti vaone kupora vaone kuhlamburika uyezve kuti vasabatwa ngezvirwere.

Munzvimbo munooneka mashango akawanda. Mashango anobatsira zvakawanda dzingaa mhuka dzemushango dzinotodawo pekugara, dzimwe dzinokona kugara mumbuti dzinokona kutoaka magasi adzo dzotogara umwomwo, isusu tinokona kutobatsirikawo ngemimbitiyo.

Eya mushango munooneka mashango akasiyana-siyana, mashango aya anokona kubatsira kugadzira mitombo, mutombo yatinoshandisa zvinoda kuzorapwa mikhuhlani yakasiyana-siyana. Mitombo iyi inotoda vanoizwisisa kuti inoshanda sei.

Maruva mazhinji atakasima pamuzi pedu atisaiziyapi kuti paruva aya anokona kuzotibatsira kuti tipore ndivo. Hino tinofanira kuti titsvake vanotifundisa kuti maruva aya anoshandiswa sei kuporesa vanhu.

Mushango mune mimbiti yakawanda, asi mimbiti iyi vamwe vanosvika panguva yekutema mimbiti kana kupisha kuda kuti varimepo. Iyi mbiti inotibatsire zvakawanda maningi, hatifaniri kuti towana mumbiti umwe naumwe totema tichitvaka huni.

Pamizi mizhinji vantu varikubakurudzirwa yaambo kuti vasime mumbiti angawe maruwa anodakadzisa pamuzi ngekuti pamuzi pagare pakajeka maruwa aya akanaka yaambo.

Mi mbiti yatinoona pa mizi inoti batsira yamho tino kona kurya michero ino barwemo kana kuita mu mvuri kana kuto tora ma hlakani akona dzingava dzinde dzakona toto shandisa kuita mitombo yatinonwa toto pora.

Mumizi nemuntaraunda mwetinogara munemashango akawanda. Anokona kuti abatsire kuti mhuka dzirye, kana kuti vantu vamakaye veitomabika kana kuaita mutombo vaanotozorapwa ndivo.

Vanosima miriwo pamizi vanofanira kuziya kuti vane magadheni ere anoonekwazve mvura yekuteezeya muriwo uwowo endi imweni miriwo tinokona kutoishandisa kutoita mitombo inototirapa yeitibatsira.

Miti mizhinji ingaaa miriwo yatinorya ,yairyiwa ngevantu karetu inobatsira yaambo kurapa vantu . Miriwo yekare kare yanga isingaiswi mafuta akawanda zvoita kuti vantu vasarwara zvirwere.

Chikafu chatinorya, tinofana kutange tanyatsakuchiongorora tiziye kuti achitikuwadzi ere kuitira kuti tisazorwara ndichona. Chikafu chakanaka yaamho, asi chinofanire kuti chibikwe zvakanaka, cheiryiwazve chichadziya.

Muzi muzhinji vantu vane magadheni mumagadheni munokona kurimwa muriwo nemimwe mumbiti inokona kutokaiwa yeryiwa semuriwo kana kutozototora kuti dzingaa nzinde dzacho dzotorapa vantu vantu votopora.

Vantu vanofanira kuziya yaamho kuti hai mushango munowoneke mitombo yetinokona kushandisa yetinokonazve kuzotobatsirika yaamho pamuzipo hino zvinoda vana chipangamazano vanokwanisa kutifundisa.

Kana waita denda ringada kuti ribatsirike vantu vanofanira kuenda kuzvibhedhleya asi mbiti inokwanisa kushandiswahe kurapa zvirwere zvakasiyana -siyana ngekuti azuwa anaya vanhu varikurwara yaamho.

Vantu vanokona kusima maruwa pangaa pazvikora, pangaa pamizi kana pazvitoro chaipo wotoona nharaunda yotodakadza kuringira, nharaunda yonge yakajeka zvotoita kuti payevedze nekudakadza kuringira.

Kudhaya vanokona maningi kugadzira mishonga yatinokona kutomwa yatinokona kutopora ndiyo vanotopinda mushango vototsvaka mitombo yavanotora kubva kumiti yakasiyana -siyana inokona kutorapa vana kana vanhu vakuru.

Vasharukwa vekaretu vaibazwisisa yaamho kushanda kunoite mashakani tomatora tomabika tomamwa teimaita semitombo hino zvinezvi atichaizwisisi mitombo yakona kuti uyu unorapa chiini.

Nharaunda inogara vantu ,vantu vanokurudzirwa kuti vasatema mimbuti nekuti mimbuti ine mishando yakawanda inokona kubatsira vana, inokona kubatsira vantu vakuru uye inokone kutobatsira mhuka dzotorya miti iya kana kundoti nharaunda ijeke.

Muntaraunda matinogara mune mbiti yakawanda inokona kushandiswa uye inokona karyiwa ngembuka. Asi miti imweni inokonazve kukuvadza vantu. Saka muntu haafaniri kundobata mbiti yeshe-yeshe yaanohlongana nayo.

Mashakani anga e mugwavha emu gamu emu ndimu ukama dhibanisa pamwepo weizwa gotsorwa unotozwa gotsorwa riya ranyarara wakuto kona kudakara ne vamweni.

Wanda kwemashango muntaraunta ita kuti vantu vaone chikafu ngekuti amweni mashango kana dzimweni miti dzi okona kutotipa chikafu chatinokona kutorya muchero yakhona tozotorarama uyezve kutorapika ndiyo muchero yakhona.

Kune vantu vanokona kutorama mundaramo dzawo nekusime mumbuti mumbiti ineyi inokona kutozotengeswa muntu otoona chimare chaanokona kutozotoraramisa mhuri dzake saka antu anofana kusima mumbiti muntaraunda yawo kana akaona pakakura pekusima.

Pamuzi kuti pasasvika zvinokona kukuwadza kana kutiruma zvakaita senyoka kana ndunga tinofanira kupashakurira teipachenesa kuti pamuzi panake kwete kuti pamuzi pazare mashango peshe peshe.